tey nag jàkkaarloo tam ak ñi nga xam ñoom ñoo yore lépp loo xam dafa jëm si wàllu xibaar météo fii ci diwaan bu Linguère waaye rawatina nag si wàllu mbéy mi kon laata ñuy dugg si waxtaan bi rek dañuy jox ki nga xam ne moom la ñu invité mu wax ñu <hesitation> turam ak santam ak lan la yor ci wàllu agriculture fii si biir département bu Linguère
ok merci maa ngi nuyu ñëpp man sama tur Pierre laa tudd sant Badiate maay maa toogal fii agriculture man maay chef <hesitation> agriculture bu département Linguère
ci wàllu projet Jokalante boobu lan moo leen lëkkale
effectivement ci projet Jokalante bi bon y' a benn projet Echo moom moo ñu moo ñu boole loolu moo tax nga invité ma ñëw présenté jox ma ay thèmes ma présenté maanaam affaire mbéy ay changement climatique ak yeneen <breath> yi nga xam ne daal dafa jubal ci bé béykat yi
waaw tey ñu war a waxtaanee li nga xam dafa jë si wàllu changement climatique olof yi ñu ne ko coppite jaww ji waaw bu ñu waxee changement climatique lan mooy changement climatique ak lan moo koy indi
bon comme ni mu ko waxee comme ci ci olof <hesitation> li nga waxee ay c' est ça parce que soo ñëwee changement climatique <breath> bu njëkk ba dañu ko doon dégg mais man dama doon dégg noonu mais dégg rek dégg rek mais kuy ja kii waa météo bu ñu waxee ñu def ay formation ay kii yooyu nga xam ne daal effectivement boobu réalité la parce que soo xoolee bu njëkk ba <breath> nawet soo xoolee même fii Djolof fekku ma fekk bu ma ñëwee fekk dèjà am na yeneen kii yu ma fekk fii bu njëkk ba dañuy ne soo jaaree fii doo mun a jaar parce que àll la rab àll yi dem nañ ba nawet bi commencé di wàñ€bneeku di wàññeeku di wàññeeku <breath> garab bi di dem suuf si di commencé di am problème donc ñu ne leen effectivement kon changement climatique am na <breath> nga xool <breath> ay tàngoor bi commencé di yokku donc loolu yëpp ci changement climlatique la
ci wàllu changement climatique boobu <hesitation> comme gis nañ ko te am na réalité la <hesitation> dañ ko doon dégg xëy na waaye comme ni nga ko waxee tey ci wàllu xam-xam météo gis nañ ne loolu am na te am na njeexital <breath> ci wàllu <hesitation> mbéy bu ñu la laajoon tey ban façon njeexital la mun a jural mbéy mi
bon comme ni ñu ko waxee du soppeeku kii bi dinaay wax ne changement climatique boobu dafa am <hesitation> conséquence ci mbéy mi donc su amee conséquence ci mbéy mi <breath> donc dèjà xam nga léegi fu mu nekk nii lu bëri dañu ne damay damay jiw sa ji na ba pare affaire bi ñorul donc taw bi dafa wàññeeku mu commencé di wàññeeku mais déclenché wu donc balaa ñuy am taw dëgg bu njëkk ba mois d' août juillet août dañu doon am taw dëgg mais léegi soo xoolee septembre moo gën ba bëri ba bëri ndox te day taw septembre ak octobre lu bëri des fois day taw des fois mu am ñaari taw ñett <breath> su bëree ñetti taw mu dem yoonam donc li nga xam ne daal lu ñu doon lu ñu doon def bu njëkk ba lu ñu doon xeetu jiw bi ñu doon jiw bu njëkk ba mënatuñ ko def léegi donc dafa laal agriculture te lu laal agriculture mun na laalaale leneen parce que ñun ci agriculture la ñuy dund
<hesitation> loolu comme xas na ba am changement climatique am na léegi <breath> ñëpp xam nañ ne am na léegi naka la ñuy def ngir mun a ànd ak moom li ñuy wax wàññi ko wala adapté ak changement climatique boobu pour suñu liggéey wala suñu mbéy mu a mucc ayib
voilà comme dèjà am na ñu ngi koy dund lu ñuy def pour ñi ànd ak moom pour ñu bañ a disparaitre bu ñu nee disparaitre donc am na xeet façon jiw dañuy xool ci njiw mi <breath> parce que am na kii bu gaaw bi nga xam ne daal soo xoolee fii Sénégal am na lu ñuy wax carte variétale <breath> donc zone bu nekk ci maanaam lu ñuy am ci ndox am na xeetu jiw bi nga xam ne daal bu ñuy soxla li nga xam ne daal soo ko jiyee foofu <breath> day ñor zone bu nekk ci Sénégal <breath> donc fii am na jiw bi nga xam ne daal dafa gaaw chercheurs yi waa ISRA ñoom ñooy gëstu ci loolu <breath> jiw bu gën a gaaw parce que ñoom Sénégal la ñu nekk xam naa ne am na soppite ci maanaam affaire mbéy mi <breath> donc ca mbéy mi direct :ra moom dafa dépendre driectement ci ndox bi ci taw bi donc kenn mënul am tool ay dugub ay lan nga arrosé ko ban moyen amoo amoo amoo kii boobu <breath> donc ci taw taw bi la ñu yaakaar <breath> donc foofu ñi am xeeti jiw bi nga xam ne daal <breath> soo ko jiyee su su neexee yàlla mun nga góob donc loolu moo tax changement climatique bi dafa daf ñuy forcé pour ñuy changer suñu comportement ci maanaam affaire mbéy donc uti jiw bu gaaw di xool yi nga xam ne daal su tawee rek taw bu doy <breath> ci maanaam mois de fin juin début juillet nga ji parce que ñun suñu nawet juillet lay commencé <inhales> su tawee ay fin juin ñun bénéfice la si ñun
te xm nga loolu wax nañ <hesitation> li nga wax muy mooy adaptation bi ñu fexe adapté wu ak li nga xam ne moom mooy <hesitation> changement climatique boobu

wante tamit am na lu ñuy wax atténuation atténuation boobu tam yan pexe la ñuy def ngir wàññi li nga xam mooy changement climatique boobu <breath>
voilà comme dèjà pour nga atténuer pour nga bañ koo sentir de trop <breath> léegi suñu mbéy mi foog ñu def bu ñuy am ay rendement donc balaa ñuy am balaa béy lu mu gaaw gaaw gaaw soo amee xeeti jiw bu mu gaaw gaaw gaaw <breath> c' est que rendement bi su baxulee toujours dañuy am problème du ci résilience bi donc <breath> sa suuf si war nga ko defar war nga ko ji à temps dindi ñax bi pour mu bañ a sonn donc loolu yëpp soo ko defee <breath> rendement bi day am dèjà am na tam yeneen façon mbéy mbéyum noor ku am ndox donc ñetti weer pour mu yore la neuf mois juróom-ñeeti weer day métti donc bu boobaa mbéyum noor mu ngi fi ci noor bi donc suñ koy defee au moins ci neuf mois yi juróom-ñeenti weer yi <breath> ku am ndox mais mbéyum noor si dafa laaj ndox dafa laaj ndox foog dëkk yu bëri am ndox ñi ko bëri di def <breath> mais soo xoolee léegi nit yi ñu ngi ci soo xoolee léegi nit yi fa dëkk pratiquement di nga dem dëkk yu mag yi <breath> ñu am ndox ñu ngi def maraîchage jigéen ñi oubien ñu def ko en en groupement g <hesitation> oubien ñu def ko en individuel surtout ci góor yi ku nekk mu ngi yore parcelle <breath> xëcc ndox def foofu nga def maraichage bi <breath> lii pour nga atténuer pour nga wàññi <hesitation> maanaam <hesitation> doole <hesitation>

parce que dèjà yow nawet bi su passé ñetti weer yi <breath> li nga mënut a am mbaa mbaa baaxul léegi soo duggee ci mbéyum noor bi moo gën a am <hesitation> rendement parce que culture intensive la maanaam ci superficie bu ndaw nga def lu ci war donc mbéyum noor bi moom day atténuer carrément <breath> lu ñuy wax changement climatique bi da koy atténuer parce que ñu ngi koy dund mais su ñu jàkkaarloo ci nawet bi am nga variété bu gaaw tout ça làa même su amee rendement mais ñetti weer yooyu li ngay béy mënul a téye neuf mois yi donc da ngay dugg ci maanaam mu diversifier culture yi nga def culture maraichère soo amee ndox am fu nga koy def
loolu am na solo si wàllu changement climatique kon wax nañ <hesitation> fan la adaptation wax nañ tam <hesitation> atténuation bi muy fexe ba mu méngoo ak <hesitation> suñu changement climatique boobu bu fekkee dafa war a <hesitation> taw ñaari weer ñetti weer ñu xool kiw yi nga xam ne dafa méngooak taw boobutam <breath> comme ni nga ko waxee bu fekkee ni mbéyum noor am na tamit <hesitation> ñu mun see béy noor ndax li ñuy béy si nawet bi mun nañoo yor neuf mois yi waaye yooyu yëpp nag suñ ko xoolee <hesitation> dafay laal li ñuy wax xam-xam wax nga sànq am nañ ci formation ñeneen ñi am nañ formation am am na béykat boo xam ne bi <breath> xëy na amul formation mais dafa am lu ñuy wax information muy xibaar loolu nag ngir ngir mu am ko fan la ko war a mën a jëlee
voilà donc comme ñëpp mënuñu ko amandoo en même temps même démb ñu ngi doon def benn formation ci ak ANACIM ak producteurs yi mais mënuénu jël producteurs yëpp donc ñeneen ñi ki nga xam ne daal dafa bëgg <hesitation> xam am ay informations yooyu <breath> waa météo na jege waa météo mun nañ ko à chaque fois ñu koy jox xibaar soit ci wolof ci kàllaama bu mu dégg chaque fois su amee lu war a ñëw ay ngelaw ay taw ay tout ça ñu di ñu envoyé ko message pour mu xam à chaque :frra& fois fu ñu toll parce que informations yooyu baax na xam nga bu njëkk ba dañu doon * dañuy ne yàlla rek dawuñu gëm météo mais léegi nit yi ñu ngi commencé di téléphoner météo di jot seen information bi ay bulletins yi <breath> yoo xam ne daal dañ koy xayma parce que loolu ay xayma rek des prévisions ñu def ay prévisions am na prévision yu nga xam ne daal dafa gudd am na yoo xam dafa gàtt te chaque fois feeñit yu gàtt yi ñooy ñëw pour corriger yu gudd yi parce que climat la day changer ngelaw bi day ñëw mun na ñëw ba si yàgg rek mu changer direction donc dèjà ñoom su ñu ko gisee dañuy mun ngelaw day ñëw <breath> te su changé direction ñu yëgal ko nit ñi ñu xa jox ko nit ñi taw mun naa former pour nga ñëw <breath> ay ngelaw bi ay seen vitesse tout ça là ñoom ak seen appareil bi <breath> mun nañu mun na changer ba ba mun na brusque mu changer dem beneen direction yëpp dañ koy xam donc soo jokkalantee ak waa météo da ngay am information yu bëri léegi fu mu nekk nii toog nañu li nga xam ni daal nit moo war a wut information <breath> parce que mënuloo toog fii comme man ma xam kan moo xam kan moo xamul mënu ma ko xam <breath> donc ku xamul mooy jege fu ñu mun a joxe amee information boobu comme ça ñëpp mun a am information même niveau renseigner au même niveau su ñu ko defee lu bëri day dëñ
ñuy faral aussi di <hesitation> déglu rajo communautaires yi nga xam dañuy jokkalante ak météo
voilà ñooñu ñoom war nañu jouer rôle important rajo communautaires yi parce que ku nekk sa zone am na rajo bi ngay déglu nit yi am nañu rajo dañuy déglu ay rajo yi parce que soo defee émission <breath> ba pare ñu ne la <breath> ah déglu naa la sa émission bi jàll na donc émissions yooyu ci yenn yenn rajo communautaires yi <breath> yéenay relier l' information <breath> au niveau des producteurs ci producteurs yi jottali leen ay xibaar yi quoi
jërëjëf <hesitation> si wàllu xibaar yooyu kon am na solo nit ki bu fekkee ne amul formation am am information mu am xibaar yi waaye fi mu koy jotee tam bëri na comme ni nga ko waxee ci wàllu météo waaye yenn DRDR waaye rajo communautaire yi tam <breath> <hesitation> war nañ ci jouer seen rôle waaye wax nga ne sànq dugg nga li ñuy wax prévision dafa am ay façons prévisions yu bëree bëri mooy natt yi nga xam ne dañu koy natt wala xayma yi nga xam ne météo daf koy xayma <breath> wax nañu prévision saisonnière <breath> wax nañ prévision décadaire wax nañ prévision cotidien ak yu mel noonu <breath> liy indi wax nga sànq ngelaw yu fort yi ngelaw yoo xam ni dañoo digg-dóomu naaj bu tàng bu ëpp bi ndox mi wala xiin bi ak yu mel noonu <hesitation> est ce que mun nga ñu faram-fàcceel si wàllu prévisions yi bu ñu waxee prévision saisonnière lan mooy prévision saisonnière <breath>
boobu comme turam lu mu wax xam nga bala ñuy dugg ci saison bi dèjà dañuy joxe ay prévisions soit ren <breath> de tel mois tel weer bii ak weer bële <breath> seen lu ñuy jot ci taw soit day xaw a néew oubien day tolloo ci normal donc dañ koy wax balaa nawet wi dugg léegi su ñu ñëwee ba ci <hesitation> nawet bi dugg léegi li ñuy ne décadaire maanaam ci fukki fan mun nañ ci fukki fan yi ñu joxe ay prévisions ñu ne ci fukki fan yi lii ak lii ak lii ñoo war a xaw <breath> mais au fur et à mesure bu ñu avancer <breath> léegi mun nañ joxe prévision maanaam yu ñetti fan soixante douze heures ñetti fan mun nañ joxe vingt quatre heures benn fan <breath> parce que au fur et à mesure buvingt quatre heures bi moo gën a précis bu décadaire bi moo gën a précis bu soixante douze heures yi parce que yëpp am na ay changements comme nu ma ko waxee dara mun na former benn nuage mun naa former <breath> mu former di ba si yàgg rek ngelaw bi détourner ko mu yóbbu ko feneen <breath> donc dèjà ñoom ñu ngi xool <breath> précis précis kii prévision saisonnière bu énu defoon <breath> et après mu am ay prévisions soit décadaires oubien di di soixante douze heures ñetti ñetti ñetti fan <breath> ou en vingt quatre heures jot ay vingt quatre heures <breath> moo gën a précis donc loolu la
am na aussi lu ñuy wax ay alertes alerte moom lan la
waa alerte mooy dañuy yëgal fu am dara su waree xew <breath> ñu yëgal nit ñi ñu ne ah attention lii ak lii ak lii war na xew dañuy alerter ñëpp ku nekk xam loolu
alerter <hesitation> lu jëm si wàllu ngelaw li lu jëm si

comme ñu ñuy dem nappi comme ñuy dem ci avion yi dañuy alerter mu ne ah attention am na lii lu war a xew soit ngelaw bu fort <breath> donc dèjà nit yi su ñu dégluwee loolu su ñu xamee loolu <breath> ma ne tey du ma dugg du ma wax du ma dem géej oubien xaaral du ma dem tool parce que su ma fekkee si tool bi dara mun na fa xew mun na daaneel garab sama kaw parce que garab yi ñoo ngi si * bi ngelaw bu fort kii noonu nga ne ah non non xaaral ma xaar ba suba xaw ma ban heure lay egg si fii presque bala muy ñëw fekk commencé di ñëw rek ngelaw bi ñëw rek nga bugg a daw ba sa kër <breath> mun na la mun na andi leneen bànqaas mu damm <noise> nga ne bànqaas bu daanu sa kaw gaañ la donc mun nga arrêter comme sàmmkat yi mun nga ne xaaral du ma yóbbu kii sama jur yi àll ba xaaral ma toog comme dañu alerter am na ngelaw bu fort bu war a ñëw <breath> xaaral ma ba suba ba loolu romb
kon loolu am na solo kon loolu wane na béykat bi sàmmkat bi ak nappkat bi yëpp ñoo bokk yem ci wàllu xam xibaari météo ngir mun see jëriñoo ndax kenn ku ne <breath> xibaar bi mun na la jëriñ si sa yëngu-yëngu
loolu loolu moo tax ñuy def ay belletin télé ñu def ay rajo pour ñëpp mun a déglu ñu ne bërëb sangam ak bërëb sangam <breath> day am ay <hesitation> géej bi day yëngatu mën na dem ba un mètre cinquante oubien nangam léegi dèjà ñi nga xam dañu nekk ci zone boobu dañuy ne ah ñu moytu du ñu dem léegi mun nañu ne taw day am mu ànd ak dënnu ah donc soo waree dem programme bi nga war a propgrammer si période boobu nga décaller ko nga décaller ko nga ne du ma dem parce que su ma demee àll ba ay dënnu yooyu <breath> te garab yi dañuy xëcc ay dënnu xaaral comme météo alerter nañ noonu <breath> xaaral ma xaaral ma toog du ma dem mun na dem mu réeral la ci àll ba parce que am na ngelaw yi nga xam ne vraiment suñu ñëwee ay tourbillons mun nga réer si àll ba soo nekkee sàmmkat <breath> mun na tas sa jur yi doo xam fu ñu dem
jërëjëf <hesitation> ba léegi si wàllu information bi kon xam nañ ne information météo am na solo amal na solo askan bi yëpp <hesitation> kenn ku ne muy béykat gi muy sàmmkat muy napp waaye tey ñu ngi wax ci wàllu <hesitation> béykat bi béykat boobu <breath> à part li nga wax comme météo wala rajo communautaire yi fan la mën a jëlee beneen xibaar est ce que amul beneen ndaje boo xam ne tey yéen a ngi koy faral di daje béykat bi war na ci mun a accéder pour mu am xibaar yooyu
xam nga comme ni ñu ko waxee xam nga des fois nawet suy dugg waa météo dañuy wër ci régions yëpp ci département yëpp maanaam ñuy xool ñu wax ci yee encore nit ñi ñu rappeler leen toujours changement climatique lépp luy ëmb lu ñu war a def ay adaptations lépp lépp lu ñu war a def nu ñuy nattee ndox bi dañuy wër pour ñu informer nit ñi comme ñëpp mënuñu ko am des fois ay rajo yi ñooy relayer relayer loolu léegi ku bëgg information ay béykat yii mun nga jege service agriculture li nga soxla parce ñun xamuñu li nga xam ak li nga xamul yow li nga xam ne daal ku bugg xam yow yaay ñëw poser sa problème ñu tontu la ci tontu bi ñu am zo zone boobu <breath> donc information yi mun nga génne agriculture ne parce que ñun dañ koy jot souvent <breath> ay bulletins su amee bulletin rek dañ ma koy envoyer ay prévisions soixante douze heures <breath> prévision vingt quatre heures yëpp ay bilans bi yëpp dañ ma koy envoyer donc ku ñëw <breath> ku bëgg xam danaa ko xamal man lu ma xam luñ ma xamal ci maanaam affaire <breath> météo affaire kii kii bi quoi ñun ci mbéy mi dañuy joxe information parce que ñun suñu liggéey mooy loolu donc joxe ay informations appliquezr politique état bi au niveau département lu ñuy wax ñu def ñu def ko te ku bugg a <breath> ñëw ne lii laa bëgg ñu te teg ko cxi yoon fu mu ko amee
léeg-léeg da ngeen di am ay ndaje lu ñuy wax <hesitation> FORA

bon FORA fii su nekkee am na su nekkee am na y' a pas de problème su nekkee am na <breath> mais FORA mosuma ko présider fii ay FORA mais su nekkee FORA am na booba ndaje la fu information yi bugg a génn donc béykat yi continuer parce que suñu nekke si problème agriculture béykat yi ñoo tax ñuy wax lépp tourne ci béykat bi lu ñu mënut a def béykat yi moo tax ñu def ko <breath> même man su ma demee formation ci ma affaire mbéy <breath> béykat yi ñoo tax parce que du man du ma dem formation ma ñëw appliquer ko déedéet pour béykat yi tas ko tas xibaar bi ci béykat yi
ci wàllu <hesitation> prévisions yooyu bu ñu si delloo <hesitation> wax nañ prévision saisonnière boobu béykat bi su fekkee ne xam na ko naka la ko war a jëfandikoo ci wàllu mbéyam

voilà su su ñu nee prévision saisonnière nii la ren nii la nga ne ah d' accord comme xeet mbéy mi ma doon jël xeeti jiw bi ma doon jël énu béy dafa xaw a kii <breath> léegi xaaral ma changer ma jël li nga xam ne daal quelque soit nawet bi day ñor boobu day tax producteur bi lu mu doon def <breath> mu jéem ko changer tuuti su nekkee <hesitation> da ngay ne comme des fois gerte day am jafe-jafe exemple la misaal la nga ne d' accord comme am naa tant d' hectares gerte <breath> léegi xaaral ma def &énebe bu gën a bu bëri ak xaal mu ne léegi xaaral comme ren affaire demee na noonu <breath> mun na nekk noonu mun na bañ a nekk noonu <breath> xaaral ma jël les devant au lieu ma continuer toujours li ma doon def <breath> léegi ma ñëw semence * dama koy wëlbati su nekkee xaal ñaari hectares laay def <breath> gerte ma def cinq hectares <breath> léegi ma def le contraire ma ne xaaral xaal bi ma def trois ou quatre hectares ñebe bi ma yokku ko léegi gerte bi ma wàññi ko juste ma wàññi pour su baaxee ma am ji pour déwén xool ndax nawet wi day gën a baax loolu la parce que kenn du ne nawet du baax déedéet

normal bi mooy lan lan loolu mooy man damay ne par rapport déwén daaw man sama kii bi comparaison bi par rapport daaw mais météo du ne par rapport daaw <breath> parce que day ne par rapport à la normale lan mooy normal normal li nga xam ne daal <breath> ay at soit ñeent fukki at oubien fanweeri at dañ koy dalee def moyenne <breath> léegi su ñu nee ñetti weer yii normal bi nangam la ci fanweeri at yi léegi mun nga ñëw ba ren nga comparer ko mun naa yées normal bi <breath> oubien mun na yem ci normal :frabi oubien mun na ko ëpp ci normal bi mais loolu mënul tax ñu ne <hesitation> nawet bi du baax déedéet non :dea dañ koy par rapport à la normale <breath> léegi nga jëlee ko ñetti yeneen ñetti weer yi ci biir nawet bi août septembre soit octobre oubien juillet août sep septembre ak octobre <breath> nga boole leen ci fanweeri at yi nga def moyenne bi ba pare ren nga ñëw ba foofu <breath> nga comparer ñu ne ah par rapport à la normale mooy fanweeri at yii passé lu ñuy am si ñetti weer yi dafa yées oubien dafa yem comme si fanweer yële passé at yu passé parce que normal bi soo ko jëlee at yi après nga jëm du yem ñoom par normal lañ koy def mais des fois su ñu déggee ñu ne météo ñu ne nawet bi du baax ah ah du ñu wax loolu ñu ne nawet bi telle période telle période mun na nekk déficitaire mais par rapport anormal <breath> ci fanweeri at yooyu fanweeri at ñu ne mun na yem mun na yem à la normale ci fanweeri at yi yëpp oubien mun na ëpp par rapport si normal fanweeri at yi dañ lay préciser telle année ba telle année loolu mooy normale ñu def moyenne moyenne anormale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
<hesitation> suñu waxee prévision saisonnière wax nga <hesitation> béykat bi nu mu war a taxawee waaye bu fekkee ne nag <hesitation> prévision décadaire bi béykat bi tam lan la fa war a wut ak lan la fa war a def pour li muy béy mu mun a suqaliku
bon prévision décadaire bi ñun ñu ngi ci biir nawet bi donc day xam xam nga ci ci biir nawet bi jiw nga xam nga su ñu nee comme décadaire mun na nekk bala ñuy dugg ci nawet bi décadaire bi <breath> su tawee rek par si fukki fan yi mu ne xaaral damay ji ma ji ça dépend fu ñu toll ñu def prévision bi su ñu ko defee mois de juin da ngay xool ndax prémière pluie utile telle période mun na ji sama xeet jiw bii bi nga xam dafa dafa xaw a gudd <breath> lii la léegi su ñu demee ñu ngi mois d' août oubien mois de juillet ci biir nawet bi ñu def prévision décadaire <breath> dèjà da ngay xam <breath> su nekkee ñu ne fii ba juróomi fan dafa war a am ndox taw dèjà da ngay profité su nekkee ñax bi dindi woo ko nga dindi ñax bi nga toll ci dindi ñax <breath> parce que soo dindee ñax bi juste suba mu taw <breath> dafa mel ni jaaroo fa nga dindi ñax bi parce que même balaa nga sànni engrais da ngay dindi ñax bi donc loolu ci les travaux sa maanaam ci itinéraire technique yi nga xam ne daal entretien culture yi yooyu la yooyu nga war a kii da ngay déglu prévision décadaire bi nga xam ne daal vraiment ci fukki fan la ñu ko def donc xaaral ma prpfité soit ñu ne la taw bi day am ba gannaaw suba ba ci fu ci tel jour lay am ci fukki fan yi la ñuy wax prévision boobu <breath> donc mun na la tax nga ne xaaral ma jël dindi ñax bi parce que war naa sànni engrais xaaral ma dindi ñax bi oubien nga ne xaaral <breath> dindi naa ñax ba pare xaaral du ma sànni engrais parce que prévision bi du favorable pour m taw parce que soo sànnee engrais ba pare mu toog <breath> semaine tawul moitié bi day naaw motié bi day naaw donc day per day permettre si sa kii bi décadaire bi day permettre producteur bi mu jël disposition am <breath> ci maanaam ci si toolam
bu dee quotidien bi aussi <breath>
voilà bu doon quotidien bi yow da ngay yeewu nga dégg ci ngoon ñu ne la suba lii la <breath> te suba mun nga bugg a dem sànni sa engrais nga ne déedéet xaaral parce que xamaguma intensité taw bi mun naa ko sànni ba pare mu taw mu yóbbaale ko lépp du ma am jot pour ma suul ko <breath> nga ne xaaral bu tawee ba pare suba ma def si sama engrais ba pare ma jaarale machine bi parce que suuf su tooy soo suyee engrais pare nga jaxase ko day seey parce que suuf si mu ngi am ndox ba tey oubien nga ne xaaral tey dama bu suba dama bëggoon a xëy di dindi ñax bi du ma dem xaaral mu taw ba pare su nekkee day taw mu taw ba pare ma soog a dem dindi ñax bi comme ça su ma dindee ñax bi su ma jaaree foofu <breath> naaj bi laal ko moitié bi dee après ma soog a def leneen donc prévision journali_re bi <breath> moom baax na ci di déglu parce que day day mun a tax nga changer sa programme lu ma buggoon a def suba maa ngi ci tey lu ma bugg a def suba ñu ne ah suba possibilité mu taw mu ne ah kon xaaral ma bàyyi ma def leneen ma def leneen
am na solo bu dee alerte bi tam am na alerte tam lu mu lay lu muy <hesitation> jëriñ béykat bi
alerte bi moom baax na parce que su ñu alerter rek nga xam ne daal loolu <smacks lips> musiba la war a doon du gra gravité noonu mais dañuy alerter ñu ne ah moytu leen lii la moom dañuy wax lu nga xam ne daal danger la xam nga su nekkee ci dem ci géej bi dañuy alerter parce que ngelaw su la fekkee ci ci géej bi oubien taw bu mag ngelaw bi mun naa renverser wu nga nga réer foofu donc dañ lay dañ la koy wax alerte bi moom ñëpp mën nañu ko déglu agriculteurs wi éleveurs bi ak nappkat bi
<hesitation> kon alerte moom ñëpp mun nañu ko déglu alerte mun na jëriñ ñëpp muy sàmmkat bi béykat bi ak <hesitation> si wàll ñi nga xam dañuy faral di dem géej waaye kon si biir sa waxtaan daal man su ma doon tënk gis naa ne kon béykat bi saa su ne war na bàyyi xel <hesitation> xibaar yi nga xam dafay bàyyeekoo si météo ndax comme ni nga ko waxee prévision saisonnière bi daf ko amal solo <breath> waaye <hesitation> bu <hesitation> quotidien bi daf ko amal solo <breath> waaye bu décadaire bi tam daf ko amal solo waaye alerte bi tam daf ko amal solo ko kon lépp dafa am solo ko li baax rek ma yaakaar ne kon war na déglu lépp ndax dara bañ ko see bett
effectivement lu ñu lim yëpp yëpp yëpp lu météo joxe yëpp yëpp yëpp ku nekk war na ko xam ku nekk war na ko xam même ku fa toggee ci waañ bi lépp war nga xam parce que lépp ay nit la ñu ñeneen ñi ñu ngi toog ci kër gi ñeneen ñi dem nañu tool yëpp ay mbokk la ñu donc dara su ca su xewee mu laal diw <breath> laal na ñëpp parce que ñun ay mbokk la ñu <breath> donc alerte boobu ñëpp war nañu ko déglu ñëpp war nañu ko déglu parce que soo gisee ba ñu nee alerte rek nga xam ne daal danger mu nga fa su ñu alerter rek danger mu nga fa su amulee danger kenn du alerter donc dèjà fa mu am <breath> ci nit ñi lay jublu te nit yëpp ay benn lañu donc ñëpp war nañ xam alerte yi <breath> ay prévisions yëpp war nañ ko xam <breath> xam nga des fois da ngay ne ah man du ma béykat <breath> mais si indirectement mun nga nekk béykat mais da ngay soo consommer produit béy da nga consommer <breath> sa mbokku béykat la donc ñun yëpp war nañu <hesitation> def tout pour ñuy déglu war nañu déglu émission yi <breath> ay prévisions yëpp bu ne lee nee du loolu parce que des fois da ngay déglu léegi prévisions yi ñu wax ba pare <breath> du kii rek nga gis ngelaw bi ñëw soit ñu envoyer la ko par SMS oubien par waa

jërëjëf <hesitation> am na baat bi nga wax sànq bu am solo la pluie utile ban pluie moo utile <hesitation> pour suñu zone bii béykat bi mun a xam ne lii daal bu amee tant de milimètre daal mun na xëy ji gerte wala mun na xëy ji dugub wala mun na xëy ji beneen façon variété boo xam ne bi daf ko bëgg ji
voilà xam nga lu ñuy wax pluie utile xam nga su tawee mois de mai taw taw aoû taw taw taw boobu c' est pas une pluie utile parce que munul ji mois de mai fii munul ji nga ne xaaral damay damay damay après damay récolter déedéet ça c' est day mel ni pluie parasite la parce que lu muy yàq moo bëri moo ëpp lu muy defar donc pluie utile xam nga su ñu duggee ci nawet comme ren dem na ñu le vingt sept juin mu taw te partout fi nga laal au moins quinze milimètres am na fa quinze milimètres am na fa taw bi nga xam ne daal mun na tooyal au mons vingt centimètres de profondeur maanaam ñaar fukki centimètres ci biir nga gas taw bi nga xam ne mun na saxal li nga ji boobu mooy pluie utile bàq bi am na bàq tooy na mooy pluie utile nga xam ne daal fu ma jiyee rek day sax loolu mooy première pluie utile mu daanu dans la zone bi nga xam ne daal xam nga su tawee <breath> début juin pluie bu mag bii kenn du ko considérer comme pluie utile parce que suñu nawet commencé gul premier juin déedéet au moins vers la troisième décate mois de de juin au moins su tawee pluie utile bi nga xam ne daa taw mu takku mun nga ji parce que daaw même date la taw le vingt sept juin pluie utile vingt sept juin parce que le vingt quatre am na fu mu taw tuuti rek bëriwul xam nga dafa mel ni ni ni day ñëw ba fii mu ñëw rek ndox bi sdoteeku après soo demee un kilomètre amul li wër fële du am donc mooy daal le vingt quatre daaw lu ndaw boobu kenn du ji mais bi mu tawee le vingt sept mu taw taw bu tooy xam ne daal béykat yi yëpp xam na ñu luy luy utile parce que moom foog na ne bàq bi mun naa ji du xam ñaata milimètre la non non loolu interessé wu ko du xam ñaata milimètre la <breath> mais comme day taw moom mu ngi dox ci suuf si suuf soosu su tooyee rek xam naa ne daal mun naa ji <breath> su jiwulee nga xam ne daal amul jiw donc amul béykat bi nga xam ne daal vraiment <breath> xamul taw bàq nga xamne daal mun naa defar baq bu baax xam ne ma yëpp xam nañu ko soo ko laajee mu ne wuu ñun kay suñu baq bi moom tooy na mun nga ji loolu mooy pluie utile
am na solo kon am na solo béykat bi xam loolu <hesitation> ndax pluie utile ak <hesitation> période bi nga xam ne taw na ko lu mu bëri bëri tam bu fekkoon du période bi nga xam ne moom la nawet bi daa taw ci sa gox tam nga xam ne boobu du sa pluie utile waaye bu fekkee tam dafa taw pluie boo xam ne bi tam <hesitation> dafa nekk si biir nawet bi nga xam ne ci nga daan am nawet lu mu néew-néew comme ni nga ko waxee vingt cinq centimètre si biir boo gasee mu tooy kon béykat bi war na xam ne kon am na pluie utile war na mun a ji ay variétés yi nga xam ne moom lay faral di ji waaye loolu yëpp la mu boole comme ni nga ko waxee <breath> processus la mooy ab jéego la boo xam ne bii dafa am fu mu tàmbalee ba fii ngay récolter nga accompagner <hesitation> jéego boobu nga ànd ak waa météo di <hesitation> di ñu lay xibaaral nga ànd ak waa DRDR <breath> ak ñëpp ñi nga xam dañoo nekk ci <hesitation> li nga xam ne moom mooy wàllu mbéy mi nga ànd ak ñoom di waxtaan ak ñoom <hesitation> di jël xibaar moom mooy tax <breath> béykat bi mu mun a am li mu soxla si wàllu mbéyam mu bañ a nekk rek béykat boo xam ne bii dafa <hesitation> làqu ci benn ruqu rek <breath> muy defee xam-xamam loolu yaakaar naa ni jamono bi fi ñu toll war nañ passé foofu <breath> ndax xam-xam ñëw na ba <hesitation> indi lu bëree bëri comme ni nga ko waxee sànq bu njëkk soo waxee météo ñu ne la eh waaye léegi tey <breath> waxumala béykat mais sàmmkat yi am na ñoo xam dañuy toog di woote di woo waa météo ah fan nga yaakaar ne dana taw fan yii man di su ma fa xamoon xëy na ma dem fa wuti dem gatandu <hesitation> nawet googu kon xam naa su ñu waxtaan bi mu ngi ñëw si cappaandaw <breath> <hesitation> dañ lay delloo kaddu gi rek nga def sa recommandation nga ñaax tey <hesitation> béykat yi waaye nga ñaax aussi population bi seen <hesitation> lëkkaloo bi nga xam ne dañ ko war a lëkkaloo ak waa météo saa su ne <breath> mu mun leen mun a jàppale waaye rawatina béykat yi si période bi nga xam ne toll nañu ko te si nawet fii si département bu Linguère
voilà bon lu ma mun a jox comme recommandation toujours ñaax nit ñi rek ñu maanaam lëkkaaloo ak services météo yi parce que ñoo ñu toogal fii lu ñuy def lépp ngir suñu dëkkuwaay beeg suñu dund wi neex dèjà lu ñuy gis partout fi nga dem que ça soit Afrique feneen en France tout ça soo seetaanee rajo da ngay gis ñu joxe <breath> prévision yëpp pour ay dëkk yi même Sénégal dañ koy joxe donc soo demee déglu ay France dañuy joxe ay xibaar du ñu joxe pour Frnace kese dañuy joxe lépp parce que <breath> prévision la ñuy def comme ñëpp defuñu ko prévision pour un pays donc loolu moo tax nit ñi war nañu lëkkaloo ak météo ñu ut information ñuy c' est à dire service scientifique la ñoom am na ay jumtuwaay yu xarañ ci lu ñuy xam su waree taw day mu niir bi ñëw na <breath> niir bu am taw xam nañ ko <noise> loolu moo tax ñu def prévision pour ñuy yëgal ñu <noise> donc damay ñaax nit ñi <breath> au moins pour ñu mun a suñu agriculture mais suñu élevage yëpp lu ñuy def <breath> mu mun a arranger donc ñu lëkkaloo ak waa météo <breath> jarul doo fay dara doo fay dara donc jege leen jël information ñu lay jox toujours information <breath> doo fay dara donc loolu laa mun a ñaax nit ñi au moins pour donc pour suñu waree ji ñu xool ban façon ji la parce que jiw bu ñuy bul bul bul toog di xaar ñu jox la ji donc jegeel fu ñu mun a am jiw bu baax parce que lu ñu lay jox du jiw bu baax exacte bi nga soxla donc fexeel soo jegee waa agriculture dañu lay tegtal yoon soo demee bërëb sangam <breath> nga laaj leen ndeem am na ay xeetu jiw bi nga xam ne daal <breath> bu génn bu baax parce que toujours même cinquante cinq quatre cent trente sept mun nga renouveller toujours jiw bi da nga koy renouveller <breath> parce que sinon soo ko yoree day dem ba nekk lu ñu ne écrémé :fraécrémé mooy tout venant écrémé mooy moom c' est pas sélectinner kenn certifié wu ko donc loolu la donc da ngay <breath> dem nga jënd jiw bu bees comme maraichage bi demal jëndal ay hybride soo paree soo jaayee ba pare <breath> nga dem jëndaat day jox ay rendement bu baax mais au fur et à mesure ni nga koy yoree di denc sa ji di denc sa ji <breath> rendement bi day wàññeeku donc su demee ba nga xam ne daal ñaari at ñetti at mun nga jaay lépp nga dem jënd bul jaay nga toog soo jaayee ba pare nga dem fu ñu ko war a amee nga jënd parce que première at bi <breath> mënuloo jënd li nga xam ne daal daf lay doy lépp déedéet loolu yëpp su ma ko récolter ma am ji <breath> ji boobu moo ma mun a permettre ma amblavé ma béy lu gën a yaatu ainsi de suite parce que mun na la jiw bi nga xam jiw bi nga xam ne daal xamoo fu mu jógee <breath> ay saxaay oubien nangam loolu yëpp daf lay lor ci soit li nga xam ne daal changement climatique la <breath> dañu bugg a def pour ñu wàññi doole changement climatique bi <breath> donc war ngay fagaru war nañu jóg ñu xool jiw bi nga xam ne daal <breath> bu gën a baax te am na services yi nga xam ne daal ñoo koy def waa ISRA <breath> loolu mooy seen liggéey seen gëstu jiw bi nga fa jëlee soo ko andee <breath> au moins mun nga am rendement bu baax soo toppee recommandations yi parce que doo ji rek bàyyi noonu foog nga desherber à temps dindi ñax bi à temps <breath> foog nga ji à temps nga jox ko lu mu soxla ci suuf bu baax bi
am na solo kon sant nañ la gërëm nañ la sant nañ gërëm auditeurs auditrices yi nga xam ñu ngi déglu waxtaan bi di sant aussi waa projet ECHO ak waa Jokalante ci seen <hesitation> jokkalante ak rajo Jabi jula FM bu Thièl <breath> ci waxtaan yoo xam ne mu ngi jëm si wàllu <hesitation> mbéy mi ak changement climatique tey loolu la ñu doon waxtaan waaye ci wàllu jiw bi nga wax thème danañ ci ñëwaat <hesitation> ngir wax gën koo leeral muy li nga xam ne mooy <breath> béykat yi ñu war a xam ne fu ñu war a tànnee jiw ak jiw ni ñu koy tànnee muy semence certifiée yooyu yoon yi nga xam ne war nañ fa jaar tam pour mu mun cee accéder waaye pexe yi ñu war a lal ëllëg tam pour ñu mun a dencal seen bopp jiw yooyu yëpp dañ si ñëwaat bu soobee yàlla kon ñu ngi lay sant di la gërëm rajo Jabi jula FM sant na la bu baax abaab monsieur Peirre
ok maa ngi gërëm ñëpp maa ngi lay gërëm yow tam ñëw jël xibaar bi gërëm ñëpp ay auditeurs yi auditrices yi yëpp wax leen toujours ñuy déglu service météo météo ñoo ñu toogal fii sinon su amuloon météo da ngay jékki-jékki toog rek nga gis ngelaw ñëw rek te mun na la fekk ci leneen mu yàq sa kër dara donc déglu ko dara su waree ñëw nga fat lépp li nga xam ne daal mën na tooy ba mu nawet fat yëpp balaa affaire bi bett la